Modzaka tsaɖila aɖewo le ŋu me le tsa ɖim le teƒe aɖe yi ke wodzraɖo ɖi na avemelãwo. Wova ke ɖe atiglinyi gã eve ŋu. Ɖeka le wo ŋgɔ eye ɖeka le wo megbe ke ŋgɔtɔ dzi ko wo katã woflo ŋku ɖo le eŋua me.

Nyɔnuvi ɖevi dzaa aɖewo le fli eve me, wo katã wo ta avɔ ɖe akɔ ta, wode dzonu kɔ kple asiwo eye wosi ɣe ɖe kɔme tsɔ fɔkpa Do eye wo katã wole nubablɛwo ɖe ta keŋŋ.

ɖevi sɔɔ aɖewo ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo siã yiɖe suku xɔ me hele nusrɔm wókatã wodó aƒeme wu eye ŋuŋlɔti le ɖewo si ɖewo hã kple bag ke yevu nyɔŋuɔ ɖe hã dó aƒeme wu nɔnyi ɖe ɖeviawo dome le sukuxɔ me

Ɖekadze aɖe nɔ anyi ɖe enudzraƒe ele sola panel zam. Wotsɔe le batri tsadzi mee eye ega tsɔ sola panel ma ke gakɔ le laptɔp alo kɔmputa kple mobal foni hã tsadzi mee.

Wotsɔ nuɖuɖu ƒe ha vovovo aɖewo tsɔ ɖo asie abe; atɔtɔ, atadi, dzamatre, akɔɖu, tomatosi, sabala ke nyɔnu aɖewo hɔ nɔ tsitre ɖe enuawo dome he enu kpɔm.

Nunodzi alo zikpui etɔ̃ aɖewo le exɔ nyakpɔ aɖe me. Wo katã wo le amadede yi nye afikɔla me. Eve dze ŋgɔ wo nɔewo ke wotsɔ ɖeka da ɖe dzogui dzi eye ekplɔ aɖe le wo dome. Le zikpui ya wo ŋutsi la teƒe li koŋ nate ŋu anɔ anyi ɖo ko adra afɔ.

Afɔku aɖe dzɔ ɖe ŋu ʋe aɖe kple eŋu dze aɖe dome. Eŋu dze tu axadame na eŋu ʋea, si wɔe be eŋu ʋea ƒe axame katã bɔ ɖe eme, eƒe nuwo katã wogbã ke eŋu dzea ƒe emo katã ebɔ ede eme egba keŋkeŋkeŋ.

Ɖetugbi aɖe do trɔsa yibɔ kple awu abɔlegbe yibɔ nɔ anyi ɖe zikpui me eye laptɔpu le ekɔme wo le as item ɖe edzi. Ele as item ɖe laptɔpua dzi hele edzi kpɔm tututu kple ŋkubia.

Ŋutsu aɖe le tsitre le witness box me le ʋɔnuɖrɔƒe aɖe, etsɔ eƒe mía si da ɖe gbalẽ aɖe dzi eye wotsɔ ɖusi do ɖe dzi hele adzɔgbe ɖem le witness boxa me.

Ɖetugbi aɖe nɔ anyi ɖe enudzraƒe aɖe. afi si wotsɔ karɔt, tadi, tomatosi, kabag, atɔtɔ, peya kple nu bubuwo ɖo asie ɖo. etsɔ eƒe miafɔ da ɖe ɖusitɔ dzi hele alɔgbɔnu kom.

Woƒo afɔkpa ƒoafɔɖemetɔwo tsɔ de wo nɔewo xa. Tsɔ tso edzi va yi anyigba, dzesidede vovovowo le kawo dzi eye amadede vovovowo hã le dzesidedeawo dzi.

Mɔɖaŋutinunyala eve aɖewo le asi trɔm amiyɔmɔ aɖe ŋuti. Woamevea wodo dedienɔnɔwu eye wotsɔ kuku ɖɔ ɖe eŋutsi. Wo dometɔ ɖeka le emɔ bubu aɖe ŋuti eye evelia hã le emɔ bubu ŋutsi le asi trɔm ɖe emɔ ŋutsi

Afɔku aɖe dzɔ eyike ŋutsuvi ɖevi aɖe tsɔ eƒe gasɔ lɔ moto si wɔe be eƒe agbe edɔ tsi me yike dada le anyigba, hekɔe ɖe asi hele avi fam le yame kpɔm. Ke ɖekakpui vi eve wotsitre ɖe egbɔ, ɖeka bɔbɔ hele ekom ke ɖeka ya lé fon ɖe asi hele foto ɖemee. Ɖetugbuivi eve hã wotrɔ megbe de nyɔnu ya hele epiktsa ɖem wo ɖokuiwo.

Dɔwɔla aɖewo ƒoƒu wo katã wodo reflector alo awu yi ke kjlena le dzɔge. Wo katã woɖɔ edɔwɔwɔ alo dedienɔnɔ kukuwo eye wo dometɔ aɖewo le yame kpɔm ke wo dometɔ aɖewo le wo nɔewo ƒe ŋkume kpɔm le nu kom

Sɔhɛ aɖewo le dekɔnu fefe aɖe wɔm eye wo katã wodo ladza, woame aɖewo zã taku ye wo ame aɖewo hã zã avɔ tsɔ bla tae. Wotsɔ ŋugbeƒonu aɖe tsɔ bla afɔ gɔme hele zɔzɔm le dome dome hele ʋe ɖum.

Ŋutsu aɖe kple ɖevi aɖe wonɔ anyi ɖe kplɔ ŋuti le enu ɖum, eye nuɖuɖu le wo gbɔ, etsi hã le wo gbɔ. Ɖevia kɔ nuɖuɖu le dedem nu me na ŋutsua eye ŋutsua exɔ nuɖuɖua kple dzidzɔ.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi heziɔ ɖe avɔ ekpoekpo aɖewo ŋuti. Avɔ yawo le amadede vovovowo me. Wofɔ wo kɔ ɖe wo nɔewo dzi wokɔ heyi ɖe yam eke nyɔnu yae le enu ko mele avɔ ekpoekpo yawo dome. Etso gabutu hedo ɖea wu yi ke wodao dzi.

Ɖekakpui aɖewo le lãmesẽfefe aɖe wɔm le lãmesẽfefe wɔƒe aɖe, Wo katã wodo awu ƒomevi ɖeka aɖe eye wo, ma ɖe akpa eve. Eɖɔ aɖe tso wo dome eyi ke wole woƒe lãmesẽ fefea wɔm.

Ŋutsu metsitsi aɖe nɔ anyi ɖe takoƒe, wotsɔ takovɔ tsyɔ kɔme nɛ eye takola hã nye ametsitsi aɖe. etsɔ eƒe ematsin, takomɔ eye wònɔ sakora ƒlɔm na ŋutsu metsitsia.

Ɖetugbui aɖe ziɔ ɖe kitchen cabinet ŋu le dzodoƒui, edo ata legbee kple awu abɔ legbee eye wòlé nuɖuɖu ɖe abɔ eveawo katã hele emu kom alo le alɔgbɔnui kom.

ame hatsotso aɖewo le mɔzɔm wóbla gba ɖe megbe eye eɖewo kple bagi ke ɖewo bleagba le ɖe asi wóle egbeme zɔm eyinaɖe ekpó bubuaɖe dzi

Kpovitɔ aɖewo le woƒe awu yibɔwo me le egaxɔ aɖe me ke gaxɔmenɔla eve aɖewo hã ele atsi tre. Ɖeka ele nu kplɔm ke ɖeka le gaxɔme. Dedienɔnɔdzikpɔla wole fli me hele zɔzɔm eyina ɖe eŋgɔgbe

Nyɔnuvi ɖevi ɖeka kple ŋutsuvi etɔ̃ wole tɔme dem kple tɔka aɖe me wotsɔ tsesi kple gagba hege ɖe etɔa me kple woƒe afɔwo hele etsia kum dzidzɔtɔe.

Ŋutsuvi ɖevi ɖeka kple nyɔnuvi eve kpeɖe ŋutsu ametsitsi ɖeka aɖe ŋu wole dzɔdzɔme nusrɔ̃ƒe aɖe le xɔ aɖe me eye ɖeviawo le asi ƒom edɔwɔnuawo. Ɖevi ŋutsuvitɔ etso atsi aɖe kɔ de atukpa ɖeka me eye wòɖi hekpɔm tututu.

Ŋutsuvi ɖevi dzaa aɖe le fefem kple eƒe fefenuwo. Etsɔ fefenuwo wɔ kɛtɛkɛ mɔe eye wòwɔ kɛtɛkɛ da ɛe edzi. Ewɔ tɔsiivi aɖewo hã eye wòwɔ ŋu abe amɔka ene kple agbadeŋu aɖe. Wole kɛtɛkɛa gbɔ.

Wusatɔwo gbogbo aɖewo ƒoƒu ɖe wusatɔwo ƒe gbedoxɔ gã ae ƒe ŋkume. Ame aɖewo le trakpui ƒe dzi eye ame aɖewo hã le anyigba me na atrakpuia. Wo katrã wotrɔ megbe de gbedoxɔ gã la eye wo le ŋgɔ kpɔm.